Lapho okucubunguliswa khona okukhitshwe emuntwini ogulayo ukuba odokotela babone ukuthi ubulawa yini lo ongezwa kuhle.

Ibhakane elithwelwe ngabahamba bekhankasa, ebantwini. Bebavezela izinto ezenzakalayo. Ukuze babelolwazi, lokuyakwelatshwa kumikhuhlane ekhona.